Lutino mo tye ma gubedo ma ngat acel tye muteno tikke oboyo wiye ki gin mo macol gubedo kono i but ot laling ma gubuto piny-nyi ti ka neno mot mubedo abeda-ni bene ti ka neno weng guruku bongo matartar ento mu teno tikke-ni oruku bongo macol

Man winyo matar tyene tye macol doge kono bor tye ka tuk lawi yamo ma bwomme bocco ad is adada gitye ka tuk lawi yamo ki piny lum olot mabocco ka mukene tye mubedo ngom ngom

Atye neno cal latin awobi mo ma owero wange matar, ma omako odo, matye ocungo i o let kama ki kwato i ye dyangi, nongo lette tye ma otalo ma lum weng otwo yadi weng otwo.

Eni ot mo ma nen oti adada wa bati mi iwiye bene otiyo doggolane tye bao bao ki but oti tye madong bene tye ka mukko tal mo tye ki pyelo i ngeye doggola acel ki jengo ajenga labolo tye ki i ngeye.